Halkan waxaa yaalla matoor agaar ah taagan niman waana beer niman ayaa ag jooga

Waa carwo dhar lagu gado waxaa yaalo dhar faro badan

Halkaan waxaa ku yaalla dabaq la dhisayo waana haddaba dhowr biyaana ah oo la

Halkaan waxaa yaalo kursi midabkiisa buluug waxaana ka dambeyo meel qashin ah

Halkaan waa masaajid oo leh muraayado dhaardheer waxaa kujiro cagaar, waana masaajid duuga meesha kadambeysana waxaa kamuudo geed.

Halkaan waa dukaan waxaa lagu iibinayaa baasta dhaadheer oo midabkeedu yahay oo meel saaran

Waa hotel waxaa yaal fadhi madow ah waxaa fadhiya nin waxaa ka dambeeya dabaqa aada u dheer muraayada

Waa gaas waxaa fadhiya niman waaweyn waana iskuul waxa ay ku fadhiyeen kuraas jaalle ah

Meeshan waa meel xafiisyo waxaa joogo nuuto cusub madow iyo shaarcad waxaa hor yaalla miis waxa u saaran taleefanno iyo biya cafi

Waa meel maqaayad oo banaan oo beer qurux badan maxaa yeelay kuraas maluug ah dhulka waa cagaar roog ah

Meeshaan waa maqaayad tarbiyada waa taan waxa ku dhagan boorar ay ku sawiran yihiin raashin iyo khudaar karsan

Meeshaan waa fadhiya loo wiil mid wuxuu wata shaaticadaan midna shati midooday cadaan ah ku jiro cashir ay qorayaan labada wiil

Halkaan waxaa ka muuqdo caga cagaf jaalo ah oo jaqo ka hayso laamiga cagafta geeskeeda waxaa ka muuqdo mooto jaalo ah

Meeshan waa masaajid waxaa joogo niman waaweyn iyo ilmo yar yar oo odayaal waxa ay fadhiyaan dhulka xooga waa buluug khamiise ayey wataan

Halkaan waa masaajid oo wax lugu baranaaya oo ay joogaan wiilal iyo gabdho, oo waxay wataan qamiisyo iyo xijaabo, cabaayado.

Waa labo kabood oo ah ka baabuur oo midow ah waxaa gacanta ku haya qof waxaa ka dambeeyay roob guduud ah

Meshan waa irid tiirar keeda waa buluug

Waa sawir farshaxan waa aqal hori waxaa ag taagan naad iyo niman waxaa ka dambeeya geel farabadan oo daaqayo

Jalkan waxaa yala bombilo bombilada waxaa u xiran maro yar ayaa u xiran korkana waxaa usaran maro yar kalarao madow cadan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo rag kuraas ku fadhido oo iska soo horjeedo waxaana u dhexeeyo miis guduud ah waxaana u saaran boorso madaw iyo buugaag waraaqado cad cad way ka muuqdaan

Halkaan waxaa ka muuqdo nin ku fadhiyo kursi buluug ah waxa uu wax ku qoraayaa sabuurad cadaan ah dharka uu qabo waa surwaal buluug iyo shaati madaw ah

Halkan dad ayaa fadhiyo saddex rag ah iyo haldumar ah

Waa hool waxaa iskugu imaaday naago waxa ay ku fadhiyaan kuraas gudoodan xijaabo ayey wataan

Halkaan waxaa yaalla meesha ay taalana waa meel shaqeysan waana ka tiinat

Gaashaan waxaa yaalo afar saaka oo kala nooca mid wacaniifndo mid waa cadaar mid u cagaar biyaha kurkoodana wacdaan

Meeshaan oo millaami ah waxaa soo socota wajaajta waxaa ku qoran b wuuna gadiidkeeda waxaana ka dambeeyay boor yar

Halkan waa waddo waxaa maraayo qof dumar ah oo wata xijaab madow ah darbi ayaa wax ku qoran yihiin waana dilka cadaan ah

Waa dad Faro badan oo naago iyo niman waxay marayaan meel banaan oo cid

Meesha waa meel bannaan waxaa ii muuqday ciid midabkeedu yahay guduud oo meel banaan tuuran

Meeshaan waa dukaan waxaa lagu iibinayaa catarro madow iyo ku jiraan korna waa cadaan

Laambad kartoon kujiro iyo tu fiiqan

Halkaan waa meel xafiis ah yaaliin kuraas iyo miisas cadaan ah

Waa cunto karsan waxa ay ku jirtaa weerar waxa inaga sameysantahay doorasho iyo rooti la isku kiriyey

Waseer xayasiis ah waxaa ii muuqda miis o saaran nugaal miiska waa oranji mobile

Halkaan waa musqul tuunji yaalo midabkiisa waa cadaan

Meeshan waa qol waxaa yaalla miis iyo kuraas miiska waxaa saaran mara guduudan

Meeshaan waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday dad farabadan waxa ugu soo horeeyo laba ninna naagta waxay qabtaa xijaab jalaa nin sudna shaati cadaan

Meeshan waa laami ah waxaa maraya bajaaj waxaa iga muuqda dawqyo aada u dhaadheer ayaa nin meesha maraayo

Meeshan maxaa yeelo qalay maan fara badan oo ka kooban buluug cagaar gudoomid waxa ay ku jiraan kartoomo

Waxaa ii muuqda masaajid midabkiisu yahay cid ciidda waxa uu leeyahay munaasabad waana masaajid aada u weyn

Waa arday oo fadhiyaan meel fanaan ah waxa ay qaadanayaan cashar waana sawir waqtigii dowladda kacaanka ah

Waa boombalo waxaa ugu jira surwaal cadaan ah

Waxaa ii muuqda saxamiin midabkooda yahay cadaanka waxaa ku jira cunto

Waa kaba baabuur oo saaran meel caddaan ah waana gudeed iyo qaxwe buluug ah

Meeshaan waa meel maqaayad ah waa meel maqaayad oo aada u qurux badan rog ay leedahay cagaar ahna waxaa ka ifaayo dahab ah oo jaalo ah kuraas ay yaalo

Waxaa ii muuqato mooto meel taagan oo nin agtaagan yahay oo wata shaati cadaan oo ka dambeeyo tukaan yar

Waxaa ii muuqda miis baalasha indhaha midadkooda yahay madow waxa ay ku jiraan kartaamo haddaan waji qof ayaa ku sawiran

Meeshan waa fal waxaa yaalla qaasim miisaas midabkoodu yahay madow darbiyada waa cadayda cadaan

Meeshan ha iga muuqata saddex caag oo ay ku jirta kareen furkooda waa bluug caadada waa cadaan waanan karaan ah

Meeshan waxa iga muuqato magaalo waxaa ka baxaya geerida tallaal oo cagaaran oo dhaadheer

Waa laba wiil oo caafimaad darnayaan midna uu tashan caddaan midna uu yahay macalinka gudaha ka dambeeyay

Labo gabdhood mid xijaab buluug iyo mid xijaab jaalo

Waa carwo waxaa ii muuqda shati haddaan waxaa ku dhegan jaakadir oo gaaban waxaa ka dambeeyo dhar farabadan

Halkaan waa masaajid niman ay kutub kubaranayaan

Meeshaan waxaa ka muuqata waxaa ka dambeeyay guri sare ay cagafta waxay dhulka ka xaqisa geedo midabkeedu cagacagafta waa jaalo

Halkaan waxa ka muuqdo fiilo fiilada midabkeedu waa jaale waxayna ku xirantahay meel

Meshan waxaa ku yaala guri dabaq ah jaran jarada waa madow

Waxaa ii muuqda guri ga saqafkiisa aada u sareeya oo dabaq ah waxaa ku ag yaalla fiilooyin midabkoodu yahay madow

Waa aqal maxaa yeelay fadhi waxaa saaran barkimo dhulka waa caddaan

Waa niman ku fadhiyaan kuraas orange ah waxa ay wataan suudaan madow ah waxaa horyaalla miisaas caddaan

Waxaa fadhiya niman fara badan waxa ay ku fadhiyaan kuraas caddaan miisaas adan ayaa horyaalo nin ayaa hortaagan oo u qudbeyna

Halkan waa masaajid waxaa iskugu imaaday niman iyo ilmo khamiis iyo cimaamada koofiya ayey wataan

Waa boonbal madow waxaa ku jiray katiniyo dhigo oogu jiro oo dahab ah

Meeshan waa meel shaawar musqul oo lagu qabeysto midabkeeda waa caddaan daruuriyada waa cadaan

Halkan waxaa ku yaalla masaajid aada u weyn waana masaajid qurux badan waxaa ka ifaayo leer jaalle ah hoosna cadaan ayuu ka yahay

Meeshaan waxaa suran fanaanad iyo surwaalkuu uu gaaban yahay midabkoodana waa madow

Waa oday oo wato koofi oo ku yeelo shaatiga guduud kujiro iyo cimaamad toos ka dib

Geed cagaar dhulka ka baxaayo

Waxaa ii muuqdo ti aada fara badan oo la dubay oo meel la saaray howlagadaayo oo jaale ah

Waxaa ii muuqda dahab oo sanbolo laga xaba ah midabkiisa yahay madow waxa uu saaran yahay miiska ah

Meeshaan waxaa taagan gaariyaal waaweyn oo caddaan ah waxay ag taagan niman wataan shaatiyo cagaar

Halkan waxaa yaalo fadhi iyo miis fadhiga midabkoodu waa cagaar miiska midabkiisuna waa caddaan

Meeshaan waxaa isku imaaday niman fara badan waxa ay ku fadhiyaan kuraas madow ah waxa ay wataan fanaanada shatiyo waana shir

Waxaa imuuqdo muqdisho mall oo kuyaalan geedo cagaaran

Waa meel maqaayad miiska waxaa saaran aan beegar qodaar ku jiraan oo midabkiis yahay jec

Meesha maxaa yeelo baaskiilka uu ku socdo qofka cuuryaanka ah oo lugaha ka go-an

Waa hool waxaa fadhiya niman waxay wataan suudaan ah kura n oranje ayaa ku fadhiyaan

Waa meel xafiis ah xaafadda saddex nin oo wataan waxa ay ku fadhiyaan fadhi ya boqortooyo oo daha

Waa meel ay fadhiyaan niman iyo naga Gabdha usoo horeyso waxey wadataa Xijaab buluug ah

Waa miis waxaa saaran khudaar iyo saxarla iyo hilib malaay ah iyo koobo cadaan oo biyo ku jiraan

Meshan waxaa yaalo labo dhalo

Meeshan meel laami ah waxaa marayo nin wata fanaan madow ah midowgiisuna waa madow waxaa ka dambeeyo dabaq dheer oo cadaan

Meeshan waa dukaan waxaa lagu iibinayaa borsooyin dumar ka waxa ay saaranyihiin iska faallo

Waa miis waxaa saaran laba koob waxaa ku jiro ka midabkiisa yahay binkii meesha uu saaran yahayna waa maalmihiis qaxwi ah

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda macaan oo sandwich ah oo ku jira weel oo fara badan

Meesha maxaa iiga muuqda guryo aada u waaweyn oo duqoobay iyo jiingado banaanka yaalaan iyo guryo dhismo ku socdaan

Meeshaan waxaa iiga muuqda guri dhagax oo dedesan iyo gurigii dad ah

Waa guri dhismo ka socda niman ayaa saaran waana alwaax iyo laga dhisayaa

Meeshaan waxaa iiga muuqda illeymoo farabadan oo jaalle ah iyo cagaar ah waana liima fara badan oo kujiro weel

Waa guryo duug ah waxaa ka agmuuqda gaari cadaan ah

Waa qol fadhi ah waxaa saaran sedax barkimood

Meeshan waxa iga muuqda marwooto calanka soomaaliya

Meeshaan oo meel darbi ah wax ku tiirsan geed cagaar ah oo koronta darbi kalarkiisu waa caddaan cid geedkan waa corona virus

Meeshaan waa darbi waxaa ku tiirsan baal madowga waxaana ku jiro waxaa la qoorta suran katiinad weyn gabadhagood yar yar

Meshan waxaa yaalo boombalo madow ah waxaa luqunta ugu jiro katiin

Waa diyaarada Turki ah oo cadaan iyo guduud

Heshaan waxaa iga muuqdo boombole gashan funaanad

Meeshaan waa garoon caws saaran

Waa okiyaalo midabkiis yahay caddaan

Waa xeeb bad ah waxaa yaalo doomooyin

Meshan waxaa iga muuqda Guri midad kiisu yahay gaduud waxaa ku yaalo geedo dhaar dheer OO cagaaran

Meshan waa meel mutulel ah hortiisa waxaa ka muuqda boor

Meeshaan waxaa iga muuqdo niman fara badan oo wata yaallo waxayna wataan dhar kala duwan

Messhan waxa joga askar

Waa nin fadhiya xafiis kursiga waa madow

Waxaa saxan cadaan waxaa ku qudaar hilib

Beeshan meel dukaan ah loo gadaa shubin miiska waxaa saaran ba cagaar ah gareen cagaar ah iyo wax kale

Meeshaan waxaa yaalo ubax caddaana wuxuu dhex jiraa miis caddaalad

Meeshan waxaa yaalla buumaatooyin fara badan

Meeshan waxa ay ka muuqday raashin

Meeshan waxaa iiga muuqdo laba nin oo taqmiso iyo hal gabar

Meeshaan ayaallo warqad ay ku qoran tahay yasmin saluul waxayna ku dhex jirtaa la-a an dhal ah waxayna taanaan taleen

Meeshaan oo meel waddo ah xasuu socdo saddex bajaaj iyo mabur bas ah na sii socdo baabuur ka qaadan waxaan ka dambeeyay dabaqay dhaadheer

meeshaan waxaa tagan wiil iyo gabar wataan dhar cadaan ah oo braticle samaynayaan ka dambeeyo daah gaduud ah

Halkan waxaa yaalo dukaamo oo caagag ku jiro

Meshan waxaa taagan boombalo dhar ugu jiro surwaal madow iyo shaati qaxwi ah

meeshaan nin ayaa taagan wato suud baluug ah makaroofoon gacnta ku hayo

Heshaan waxaa taagan oday wato koofi shati cimaamad waxaa ka dambeeyo calanka soomaaliya

Waa maamo wadato xijaab cagaar

Meeshaan waa meel qol ah waxaana yaalo sariiro loogu talo galay dadka xanuunsan waxaan saaran doodayaal buluug ah

meesha waxaa yaalla biizo

Meshan waxaa fadhiya niman ciidan ah

Waa dad badan oo meel fadhiyo naagta usoo horeyo waxay wataan Xijaab gaduud ah

Tashan waa ku sawiran qoraal ka iyo taleefan wax ku suurayn waa cagaar

Waxaa fadhiya nin oday

Waa dabqaad midabkoodu yahay caddaan

Gacan ayaa xiraysa baal yar oo iskulata ah na qofka saaran war mac maceemba r

Gashan oo meel xaflad ah waxaa joogaan dad fara badan odayaal odayga ugu soo horeeyo waxa uu wataa shati buluug ay ciidamada cadays ah

Gashan waxaa ku yaalla labo qol oo isku dhigaan labada qolo waa isku albaab isku egiyey inuu xanuu ku yaalla albaab madow vd-xigeenka oo qurxin

Meeshaan maxaa yeelo labo weel waxaa ku dhex jira cunto jackkin jubbaland

Xuseen oo meel walba waxay siinayo alaaba jiinga waxaana meesha waxaa yaalo warqad igu qoran tahay labo boqol ikontonkii kg

Waa cagad midabkoodu yahay pinki

Halkaan waxaa yaalo loos

Meshaan fadhiyo saddex wiil waxay wataal qamiiso cadaan madow iyo buluug waxaa ka dambeeyay masaajid

Beesha lahaa yaalo qalabka lagu fiiriyo waxyaabaha ilma aragtida rkiisana waa dan hoosna madow

Waa saxan cadaan waxaa ku jira keek

Waa meel qol ah midabkiisa yahay cadaan iyo madow kor waxaa ku dhigaan muraacad

Waa meel dabaq korkiisa ah oo uu yaalo roog cagaar ah iyo kursi madow ah

Meeshan waxaa iga muuqda cheken ay ku dhex jiraan baradho iyo basbaas

Waa laami waxaa maraayo laba cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalle

meeshaan waxaa yaala qalab casri ah oo ku jiraan kartoon cadaan ah

Dadkan waxaa yaallo sariir jiif ah oo qurux badan oo saaran yahay dooracdaan midabkeedu waa qaxwi waxaana geysaa ka jiro farmaajooyin

Beeshan waxa kala laado dharka carruurta na waa meel tukaan ah waxaa loo yaqaanaa carwo

Waa saxan waxa kujira malawax oo farabadan oo is darsaaran oo jala ah

Meeshaan waxaa maraya nin wata mooto guduud ah wuxuu wataa fannaanad guduuda ha israel madow ah

Meeshan waxaa yaalo kursigo curyaanka lagu qaado

Meshan waa guri qabyo ah oo bulukeedi ka samey

Halkan waxaa yalo soor dhinac cana ugu jiro dhinac kosta ku kurto wexey saran tahay waa meel yar waxaa saran xagana basbasaa ku jiro cagana cana ku juro

Halkan waxa saaran saacad saacaddaas oo isna watch taallo meel bannaan ah

Meeshaan oo qol jiif ah oo kalirkiisu yahay haddaan waxaana ku dhex jiro sariir fadhi fadhiga madow waayo sararka waa caddaan

Meshan waa dhul ismiid ah waxaa ilinka xu xiran ganjeel madow ah

Meeshan waxaa ka magaca calama aada u fara badan

Meshan waxaa fadhiya naago badan waxey xiran yihiin indha sharer madow ah

Waa laami waxaa maraayo cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalle

Waa hool waxaan isugu jira odayaal madaxweynaha soomaaliya

Waa lami cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalle

Meeshan waxaa ka muuqdo gaarayaal iyo bajaajyo isku dhex jiro

Waa taleefoonada midabkoodu yahay madow

Gashaan labo geed oo caleemo waxay iga muuqdo

Meeshaan waxa ka muuqdo bajaaj gaduud ah oo taagan laamiga waxa dhinaca midig ka jiro guri dabaq ah

Waa guri hostiisa waxaa waxaa ku yaalo labo ubax

Meeshan waxaa ku yaalla boor waxaa ku sawiran caanno nuun la akiin waxaana geeska kale uga soo waran gabar wadato guddida ay isku madow oo cunug yar nahay gacanta ku hayso

Waa nin meel fadhiyo wuxu wataa funanad madow ah

Waa koobab ay ku jiraan cabitano kala duwan sida gaduud cadaan

Meeshan waa sheybaar waxaa jooga doctor

Waa sawir farshaxan waxaa isla joogo waraabe iyo geel waa meel daaqaya oo ah

Meeshan waxaa taagan nimo koroofan haysto

Meeshan waa guri aqal ah oo cusub

Waa miis weyn waxaa ku wareegsan kuraas miiska waxaa saran saxamaan

Meeshan waxaa jooga mashiin ka waxaana ay taagan dad waana makiinad niman shaatiyo gudud cagaar joogo

Meeshaan waxaa socda laba geel le waxaana wado naak beesha waa baadiyo ha ku yaalo geedo iyo caws

Waa qol midabkiisu yahay cadaanka kor iyo hoos

Meeshaan oo meel jika ah ehelada firish kor waxaa saaran comediinno tallaagada leedahay mutuel ay leedahay

Hoosaan oo meel dukaan ah waxaana lagu gadaa maacuunta beeshana waa meel car kuwo ah

Hal kaan waxaa kamuuqda labo guri waxaa maraayo wado waxaa soo socdo bajaj

Meeshaan waxaa ka muuqda fanaanadkeedu yahay quracdaan aana leh

Meshan waa qol jiif ah waxaa yaalo sariir wareeg ah waxaa dusha ka saaran go midab kiisu yahay dahab

Meeshan waxaa ku sawiran geed geedka galkiisu waa guduud caleemihiisuna waa cagaar

meeshaan waxaa ka muuqdo suuq kaas oo das badan ka adeeganayaan

Waa mobile midabkiisii yahay madow cadaan

Waa saxan waxaa ku jira hilib doora iyo qudaar

Meeshan geel ayaa taagan

Meeshaan waxaa ku jiraan dabaqyo caddaysi iyo guddigu isku jireen oo dhaadheer oo isku eego fara badan

Meshan waxaa iiga muuqda wiil yar oo xanuun san waxaa la sinayaa sharoobo

Waxaa meshan yaalo saxan cadaan ah oo doorsho saran yahay

Meeshaan waxaa fadhida naag waxa ay wadataa dhulkii hore iyo garbasaar qaxwi ah waxaa horyaalaa miisaaran yihiin watero iyo buugaag ee gacanta ku haysaa qalin caana ka dambeeyay nin wataqan isbuuc hooyo

Waa garoon waxaa jooga niman wataan dhar jaalo

Meeshaan waxaa yaalo khamiis kalarka khamiiskiisa uu yahay qaxwi

Meeshan waxa yaalo saddex saacadood good yahay guduud jaalo og tarbi ay sareen

Waa hool waxaa yaalo kuraas miisaas

Meeshaan oo meel mashruubin ah waxaa loo gadaa catarro iyo baraaruno badan

Meeshan hayaa boqortoomin badan oo la haysiinayo maxaan ku qoran jiko kaac waxaana ku sawiran naag madaxa ugu duubay masar

Waa afar jab oo dhego dhego ah

Waa hool waxaa fadhiya niman iyo naago waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa sidoo kale yaalo kuraas cadaan ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo geedo dhaadheer badan oo cagaaro oo qur-a-qurxan oo ka baxayaan meel banaan ah

Waa school waxaa iskugu imaaday niman iyo naago macalin aya joogey

Meeshaan waa meel holland nin ayaa wacdinayo dadka

Waa bonbalo wuxuu xiran yahay shaati cadaan ah iyo surwal madow ah

Meeshaan waxaa fadhiya gabdho farabadan oo wata xijaabo biluga iyo indhoshareer midow ah

Meeshaan waxaa fadhiyo wiilal iyo gabdho waxana yaalo miis ay saaran yihiin buugag iyo mobile

Meeshan waxaa iga muuqda gazacayo wax lagu haysiinayo oo galaarkoodu yahay jabuuti cagaar iyo jaalo

Meeshaan waxaa ku yaalla guri qurux badan oo midabkiisii cadaan guriga waxaa una shaqeysan yahay qurxin

meeshaan waxaa fadhida gabar wadata xijaab jaalo ah waxaa dul taagan maamo qabto xijaab

Meeshaan dad badan ayaa ka muuqday oday

Meeshan waa meel bannaan ah waxaana yaalo miis ugu dhex jiro rooti ka dambeeyo waxaana lagu gadaa sheexa a waxaana fadhiya nin

Waa meel carwo ah waxaa saran dhar ilmo oo darbiga furan oo nashaati ee jaakaad yaryar ah

Meeshaan waa meel hol ah waxaa fadhiya niman ka shirayo waxayna wataan suud iyo shaati cadaan

Meeshaan waxaa iga muuqda laba qof oo guduud iyo caddaan ah waxayna saarin yihiin meel guduud ah

Meeshaan waxaa ku dhisan guri ga kaleerkiisa waa caddaan baral da ayuu leeyahay korkeedu xasan al waaxyo

Waxaa fadhiya askar iyo boolis booliska waxay wataan dhancadaad askarta noocay wataan dhar tuuta ah

Waxaa jooga dad oo meel dhul ah habeynaayo niman iyo hal naag

meeshaan waxaa yaala 3 baakadood oo ku jiraan qalimaan noocyo kala duwan ah baluug iyo jaale

Meeshan waxaa yaalo door ay ku qoran tahay is oran qofna kuma arkeyse afka buuxdo

Meshan waxaa taagan boombalo shaati cadaan ah xiran

Meshan waxaa socodo arda usocoto Iskuul wilal iyo gabdha wiilasha waxey wataan shaati cadaan ah iyo surwal cadaan ah gabdhaha waxey wataan xijaab jaale ah

Waa kuraas badan oo kuwa Diyaaradaha midab koodu waxaa dahabi

Halkani waxa ka muuqdo koosto lagu dhexjajabiyay suugo waxana lagu karinaayaa digsi

Meeshan waxaa yaalo fadhi leh muraayad

Waa carwo lagu gado dhar madow gaduud cadaan

Meesha waa meel hool ah oo aroos lagu dhigaayo

Gashan waxaa iga muuqda saddex qof oo saabon dal gashato

Meeshan waxaa maraayo arday dhar jaale qabo iyo mooto bajaaj

Meesha waxay yaalla buugaag dulsaaran yihiin miis kartool ku dhex jiro timo

Kani waa guri dabaq ah oo dhismo ku socdo waxana lagu dhisaaya alwaaxyo iyo biro

Waa meel uu katagan yahay boor isoo kale waxaa kuyaala geedo cagaaran

Meshan waa iskifaalo ay saaraan yihiin daawooyin

Waa jiko waxay leedhay armaajo midabkeedu yahay madow caddaan

Meshan waxaa taagan labo gabdhood

Waa gabar kombiyutar isticmaalaa

Meshan waa miis waxaa saran labo saxan waxaa ku jiro jabaati

Meeshaan waxaa yaalo buumaatada indhaha waxayna ku jirtaa qof cagaara ah

Meshan waxaa iiga muuqda gaari midab kiisu yahay madow

Meeshaan oo meel farmashi ah waxaa yaalo daawooyin farabadan sharoobooyin badan oo kale kala duwan ah waxaa ka mid ah sharoobo gaduud ah

Shan waxaa yaalo mashaan waxaa fadhiya niman aada la saddex nin waxaa

Waa sedax saxan waxaa ku kala jiro ukun, qudaar gaduud iyo qudaar cagaaran

Meeshaan waa maqaayad waxaa yaalo miis cad oo dusha ka saaranyihiin labo xabo oo biiso ah iyo xabad hanbeegar ah

Waa qol waxaa yaalo armaajo midabkeedu yahay madow dhalo

Waxaa ii muuqda gurya dabaq oo aada u dhaadheer oo midabkooda cadaan albaabku waa madow

Meshan waxaa iiga muuqda Guri qabya ah qeybtiisa hose waa cadaan

Waa niman iyo naago meel fadhiyo ninka usoo horeyo wuxuu wataa suud cadeys ah iyo taay madow iyo caddaan ah

Meeshan waxaa fadhiyo gabdho wato calanka

Meeshan waxaa iga muuqda laba faraantay

Meeshan waxaa yaalo ansixiyada caana boora mid waa buluug midka kalana waa jaalo

Meeshan waxaa iga muuqdo shaati buluuga

Meshan waxaa waa albaab cadaan iyo madow

Waa saxan cadaan waxaa ku jira Bur hilib

Meshan waxaa iiga muuqda guryo waa weyn oo midab koodu yahay caddaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo arday sameynayo baraatikaal

Waa meel banaan waxaa ii muuqda guri dabaq

Mise noo meel waddo ah waxaa sii socdo wiil wato fanaanad caanay shiinta ah oo ku qoran lama sagaal

Meeshan waxaa yaalo calaalo laba shay

Waa nin oday ah bakoorad wato

Waa qol waxaa kor ku dhagan leer cadaan ah

Sawirkan waxaa iga muuqda weel ay wax ku jiraan

Beeshan waa meel dukaan ah waxaa lagu gadaa shatiyaal cunaan diyaar waxay yaalla shaati cagaa qabo

Meeshaan waa qol yaalaan tv iyo qalab looga jimicsado